wey de take invest money for future purpose na by investing put dis money for betta business ,di kind business wey you no sey e go generate you with betta money, di kind business wey you no sey may be one month two month di business no go no go fold, now if you watch these days pipu de buy shares dat one na one way wey pipu dey tell dey invest money for future purpose. Pipu go de buy shares for big-big companies, for banks, i no sey shares na something wey be sey e go start am small, I go con dey grow, dey grow e go come become big well-well for future. An another way again if you come get betta money na business like real estate. Real estate also na another good business wey be sey pipu de enter but though, for dat business um e go need some kine big money o for real estate business na one investment wey e make sense very well. Becos sey anything for landed property um e thing na im price no dey come down, instead di price de go of every year every year every year. Da im make dat bussiness na one good investment for pipu dey go into. Why some pipu dey invests for some kind business like buying and selling. Where you de buy some fine things or kind product from one location to take for another location to sell to make your profit go an buy. Why some pipu dey go into import you understand, you go look at di environment well-well for example importing of cloth from china, i no sey cloth business also na one business wey e make sense well-well becos pipu no go e waka naked, pipul most buy cloth, um. Den if you come check am again you go still understand. Another business again wey be sey pipu wan de go, dey uno invest money all those kind thing na like food business. Food business also na one business wey make sense well-well becos nomal-nomal pipu most chop you no get as e go take dey person go must eat. So if you are selling anything food stuff you rest assure sey dat your bussiness e go grow unless sey you are no man or let’s say your money e you de spend am yamayama as e dey take come um but nomal bussiness na business some pipu no know how to manage money, dat is why if you de go into real estate all dis bank, company shares, you no go see di money physically cash but the money go dey grow for you. So na di matta be dat, <coughs> Dat kind thing. Thank you.